Ekinyonyi ekibarikweta enyawawa kyemereire ahansi omu nguuto kyine erangi ya kirinju kandi hamwe n'erangi ya buruuru aha mapapa, omunwa gwakyo guriho ekicweka ky'eruguru ky'erangi erikutukura omumaisho harimu ebinyaatsi by'erangi ya kinyaatsi.

Enguuto y'eitaaka omu rubaju rwayo harimu emiti n'ebinyaatsi bikuzire seeri yaayo nihareebekayo ekibungo kandi eiguru ni buruuru harimu ebicu birikwera.

Akahanda nikaraba omu binyatsi harimu enkyende ezimwe zishutami kandi endiijo n'etambura hariho ebiti nibareebeka nkomu irisizo ningashi akafamu harimu emiti mihango eyemereire kandi ebindi biri ahansi.

Enju ibiri z'obufuuha zishakaize obunyaatsi bwomire, kandi embuga ni eitaka terimu kanyaatsi. Harimu embuzi emwe. Omu mbuga harimu abakazi babiri omukazi n'omwana kandi aha rubaju rw'omwana hariho ekidomora. Omu maisho g'enju harimu omuti, kandi n'enyima y'amaju hariyo ebiti hamwe n'ebinyaatsi.

Empundu eri omu bunyaatsi eshutami Kandi ekwaitse eky'okurya omu ngaro zaayo Kandi omu maisho nindeebamu omukono gw'endiijo nagwo nigureebeka.

Ebimuri byerangi ya purple Kandi kimwe hatekamiho akajujure

Enyanja mpango munonga kandi amaizi nigateera emijumba gaguruka omu mwanya harimu ebibaare birikwiragura kandi omuntu ajwire engoye zirikwiragura aryemereireho

Enju y'akafuuha omumaisho eine erangi ya kinyaatsi eriho ediriisa y'ebirahuuri eine n'entebe eri omu rubaraza eyetorirwe ebiti, emiti kandi eine n'embuga ey'obunyaatsi.

Engaro ziri aha meeza ziine esimu hamwe n'akacumu aha meeza hariho na garubindi n'akatabo kandi hariho na laputopu tabuleti nigashi laputopu ya kompyuta omwanya gwena nigwera.

Abashaho abarikushemeza babiri bajwire ebijwaro byabo by'obushaho by'erangi ya bururu bakwaitse ebintu byokushemeresa omungaro baine nibajanjaba bajwire obukokoro bw'erangi erikwera Kandi aha rubaju rwabo hariho akatanda hariho n'abandi bantu.

Obwaato bubiri buri aha nyanja. Obumwe nindeeba burimu emishuburo Kandi hemereiremu omuntu otwariremu wotameroni, obutunda, emiyembe, kandi hamwe n'ebindi. Kandi obundi nabwe nindeeba bukomireho ebiti by'okuvuga burimu ebicupa.

Embongo nyingi ziri omu irindiro ry'enyamaishwa, obunyaatsi ahansi bwomire kandi harimu emiti mingi kandi harimu n'ekyerereze ky'erangi ya kicungwa

Ente zerangi zitarikushushana ziri omu irisizo ryazo zikwitse nizirya ahaiguru hariho erangi ya bururu Kandi omu famu harimu n'ebiti.

Egaari eyemereire aha ruguuto rw'eitaka etegiire akati kagikwatsire tihariho muntu. Eine akatebe k'erangi ya buruuru ekomire ekijaketi omu mahembe kandi eriho ebitookye bingi kandi ebitookye ahansi bijwekire omu bideeyi, bikomire n'enkoba zirikwiragura. Omu maisho harimu ebinyaatsi aha rubaju rw'enkuuto

Obwaato buri ahaiguru y'amaizi g'enyanja Kandi burimu abavugi ,burimu abantu bashatu babiri aharibo baine enkasi z'okuvugisa omwe agitaire omu maizi orubaju rumwe Kandi n'ondiijo orubaju orundi nibabuvuga eseeri hariyo ekibira ningashi obunyatsi

Enkofiira nyingi z'abasiramu Kandi ziine erangi zitarikushushana ezimwe erangi zizwangize Kandi ezindi n'ezerangi erikutukurira kimwe. Ah'eiguru yezo erangi erikutukura hariho ehuzi nyingi.

Omushaija natsindika egaari aha ruguuto rw'eitaka ajwire esaati y'erangi ya kitaka kandi erimu n'obunyarara burikwera. Enyima ye hariyo abandi bantu bakwise nibagyenda, nibaija, omwe ajwire eruguru ey'erangi erikutukura kandi ondiijo erangi erikwera. Omu rubaju harimu ebinyaatsi.

Omukazi ajwire esikati erikwiragura, oruguru ajwiryo ekyebibara bingi. Ajwire orukwanzi omu bisya, akikiire entaama omu ngaro kandi ari omukishaka.

Obwaato bubiri buri aha nyanja kandi burimu ebiti buri omu kara erikwiragura enyanja etairwemu ekyererezi ky'erangi ya kicungwa kandi nibureebeka n'ekiro.

Abazini baingi munonga bari omu mwanya gumwe ogw'eitaka bajwaire engoyi zitarikushushana nyingi bazekomereire ezimwe bajwaire ebindi bintu omu maguru ebirikugamba ebyokuzinisa Kandi boona bajwaire enkaito bekomire omumutwe ebyenda bitarikushushana bakwaitse nibazina enyuma yaabo hariyo enju eibiri.

Abantu bashatu bari omu muhanda, nigureebeka nk'enguuto kwonka mbi erimu amabaare. Nibatambura boona nibatoora omu rubaju rumwe. Boona bajwaire enkaito, bajwaire empare bona, n'engoyi ezindi eruguru zitarikushusha z'erangi zitarikushushana. Bajwaire enkofiira omu mutwe. Boona baine enkoni omu ngaro zaabo, nibareebeka nk'abarambuzi. Baheekire enshaho omu mugongo, nibagyenda omu muhanda kandi omu rubaju n'ekishaka.

Obwaato bwingi buri omu nyanja ahaiguru tiburimu bantu obumwe n'obw'erangi ya kitaka obundi n'obw'erangi ya buruuru erimu n'ebirikwera obundi n'obw'erangi ya kinyaatsi buri omu maizi kandi hariho ebinyonyi bingi munonga ebubwetoreire, ebimwe biri omu maizi, ebindi biri ahaiguru yabwo, ebinyonyi ebihango ahaiguru iguri ririmu ebicu birikwera.

Ekimuri ky'erangi ya kicungwa Kandi omu maisho harimu ekiju ky'amakoko harimu n'agandi mababi g'erangi ya kinyaantsi.

Abaana beishomero bari omukibiina Kandi eshakaize amabaati garikwera hamwe nana emiti ,omwegyesa ayemereire ahagati yaabo boona bashutami aha ntebbe zaabo baine ebipapura buri mwana aine ekipapura kiriho ekishushani .

Embuga erimu akanju k'akafuuha omumaisho harimu enju y'erangi erikwera kandi ahaiguru amabaati garikwiragura hariho n'emiti.

Ekifuregye kirimu amaizi nikiraba ahagati y'amanju g'amatafaari kwonka amanju nigareebeka nka agakuzire munonga hariho abantu ahaiguru y'omufuregye mukono bumosho kandi hariho n'ondijo muntu ari mukono buryo gw'omufuregye ariyo nagyenda aha rubaju rw'amanju agandi, ahaiguru harabireho waaya.

Amaju g'okushuburiramu, omu rwango gw'okubanza gurimu ebijwaro by'okushubura, ahaiguru hariho ebyapa bya bururu, omu maisho g'amaju habyire pevazi kandi harimu omuti omu maisho harimu enguuto ya koorasi kandi n'omu rubaju hariho agandi maju hamwe n'emiti

Omushaija ayemereire aha rubaju rw'amaizi mingi aine eirobo ariyo naaroba omu maizi. Amaizi nigatera emijumba erikwera kandi ayemereire aha eibare riri omu maizi.